Suuraa kana irratti kan argaa jirruu, ijoollee xixinnoo warra dhiiraa ta'aniidhaa. Isaanis aadaa kabajataa jiru. Aadaan isaanii Kun aadaa warra keeniyaatii. Ijoollee dhiiraa qofaadha. Jaalala isaanii footoo kana irraa kana irraa hubachuu dandeenya. Maaliif dhiirota qofaa ta'an?

Tole asirratti kan nuyi argaa jirru, mana nyaata beekama Ithiyoopiyaa keessatti argamuu fi baasii uummata ykn ,konkolaata uummata kan, uummanni fayyadamaa jiru, garuu konkolaata kana keessa namoonni deemani galaa jiru. Guuteeramo hin gunne? Maaliif namni baay'een itti seena hin jiru

Suura kana irratti kan nuti arginu wantoota garagaraadha. Isaan keessa bishaan Jira, margi jira akkasumas raafuun jira. Akkasumallee margi bishaan irratti margee jira. Lagni Kun eessatti argama?

Suuraa kanarratti kan argaa jirru bareedina, bareedinaaf yookiin immoo wantoota babbareechuudhaaf wanta ta'amedha. Fiinyaan asitti afuufamee jira, kan biraan immoo barreeffama Ingiliffaatiin 'baga dhalatte' jechi jedhu barraa'ee jira jechuudha. Guyyaan dhalootaa kuni kan eenyuu akka ta'e hin ibsamne asirratti. Guyyaa dhalootaa eenyuuti?

Suuraa kana irratti kanan argaa jiru dubartoota lamadha. Isaanis ammoo beeksisa hojjetaa jiru. Beeksisni isaan hojjetaa jiranis, akkamitti akka gogaa kenya kunuunsuu akka dandeenyudha. Wantootni gara garaa yeroo gogaa keenya irrati ba'an akkamitti akka ofirra balleessu dandeenyufi fuula keenya akkamitti akka kunuunsinu kan ibsaa jirani. Garuu maaliif akka kolfaa jirtu naaf hingalle.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirruu namoota lamadhaa, isaanis daawwiidhaaf manaa bahanii jiruu, dhiiraaf dubara ta'anii bahanii hiriyyoota fakkaatu, yennaa ilaalamani. Eshii , gaara gubbaadha kan isaan dhaabbataniidha kan isaan daawwii kana gochaa jiranii. Gaara cilaaloodha kan isaan ilaalaa jiranii garuu maaliif ilaalaa jiru? maal ilaalaa jiru?

Tole, suuraa kanarratti, kan nuyi argaa jirruu, konkolaata dubni isaa magariisa ta'edha. konkolaatichi, konkolaata biras, kaninni harkisaa jiru, gara maddii tokko irraanimmo, riqichi jira. dubarranimmo konkolaatumti akkasi ta'e, halluun isaa diimaa kan ta'e jira. konkolaatan kun halluunsa maaliif magariisa ta'e?

Suuraan asitti nuti ilaalaa jirru kun alaabaadha. Alaabichis immoo halluu garaagaraa qaba magariisa qaba keelloo qaba, diimaa qaba. Halluu kana hennaa ilaallu urjiin wayii kan halluu diimaatiin barroofte jirti kan biraan immoo odaadha. Odaan immoo halluu magariisaan kan inni jiru. Maaliif halluun keelloon barbaachise asirratti?

Suuraa kanarratti kan mul'atu tokkoffaan namadha. itti aansuun immoo alaabaa oromiyaa fi alaabaa Itoophiyaa jira. Alaabaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa itti aanuudhaan immoo fuuldurarra namni gaaffii gaafatu jira fakkaata. Namni kun nyaara nyaaree haasa'aa jira. Maaltu isa aarsee?

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru nyaata aadaa gosa sadiidha. Isaan keessaa tokko aannanidha. Inni kan biraan cororsaadha. Cororsaan kun nyaata aadaa keessumaayyuu oromoo wallaggaa biratti kan beekamudha. Kan biraan marqaadha nyaanni aadaa kunis oromoo arsii biratti kan beekamudha jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, suuraa kuuffiyyati. kuuffiyyaan kun akn hojjetame halluu guraacha irrati. suuraa kanarratti barreeffamni jiru oromoo barreeffama jedhudha. oromoo jecha jedhu irratti odaa fi halluu keelloo ta'een odaa hojjetamedha kan asirratti argamu.

Suura kan irratti kan argaa jirruu mana kitaabaatii. Mana kitaabichaa keessa kitabilee hedduun roga qabatanii ka'amanii jiru. Kitabooleen kunis seera mana kitaabaa eeguudhaan kan olkaa'amani. Garuu kitabileennheddun isaani ol garagalanii ka'amanii jiru. Kitaabni haga shanii ta'an garuu gadi ka'amanii jiru. Maaliif akkasitti ka'aman isaan?

Tole suura kana irratti kan argaa jirru pappayaadha. Pappayaan kun bifa habaabootiin kan inni muramee jiru. Haala kanaan miidhagsanii kan muraniif akka ija namatti toluufi. Achi keessatti garuu firee isaa keessaa hin baasne firee isammoo maalif achi keessatti akka hambisan wanti ibsu hin jiru jechuudha. Maalif gargaara fireen isaa?

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirruu midhaaniidha. Midhaan kun qamadii yookiin garbuu yookiin ammoo xaafii ta'uu danda'a. Wanta inni agarsiisuu haalluunsaa magariisaadha. Akka haalli qilleensaa baayyee itti tole agarsiisa. Eessatti argama midhaan kun?

Suuraa kana irratti kan nu argaa jirru, namoota lamaa. Isaanis bittaa fi gurgurtaa dha kan isaan geggeessaa jirani. Isaan keessa madaalli hangaa jiraa; meeshaan inni gurguru jiraa. Namittiinis dhaabattee itti haasa'aa jirti. Innis waa kennuufii dhiisee dhaabatee isheetti haasa'aa jiraa. Maal bituu dhufte namittiin kun?

Suuraa kana irratti kan nu argaa jirruu, nama uffata aadaa sidaamaa uffatedha , harka isaa irraattis Saatii qaba akkasumas immoo qubeellaa quba irraa qaba uffata aadaa golga ijatti godhatee jira. Mataa isaa irratti waan haguuggatee jira (rifeensa isaa jechuudha) hundi isaa inni kunii suuraa kana ka'aa jiraa, maal ilaalaa jira?

Suuraa kanarratti kan nuyi argaa jirru, saamuunaa goosota garagaraadha. Saamuuna kana kan fayyadamnu fuula ittin dhiqachuufi kan biraanimmo, saamuunaan uffatas jira. Saamunaawwaan kun maqaan isaani inni tokko life boy jedhama, inni tokkommo 'lux' jedhama saamunana kun garuu maaf isaan lamman ta'e? Gosti bira maaf hin dhi'anne

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru dubara tokkodha. Dubartiin kunis callee mormatti hidhattee akkasumas gurra lachuuttuu callee godhattee garuu fuulasheetirratti fuula muraatu jiraa. Rifeensa isheemmoo shaarbii gurraachadhaan kan isheen hidhattee jirtu. Maaliif of muruun kun barbaachisee aadaa eessaadha of muruun kun?

Akkuma suuraa kanarratti argamu, iddoo buufata konkolaataa kanatti kan argaman gosoota konkolaataa tokkotu baay'ata garuu baasiinis jira. Iddoo kana keessatti konkolaataan halluun isaa keelloo, magariisaa fi akkasumas diimaa of keessaa qabutu jira. Konkolaataan kun dabaree galee dhaabbataa jira. Hundisaanii maaliif akka halluu tokko ta'ee naaf hin galle.

Suuraan nuyi asirratti argaa jirru kunii, suuraa barreefama afaan ingiliffaan barraa'ee fi harka namaadha kan asirratti mul'ataa jiruu. Innis maal agarsiisaa; namni siyaasaa qo'achuu akka qabu, dabalataanis immoo harka namaa kana irratti kan mul'ataa jiruu kophee ishee harka ishee irratti barreessitee jirtii yookaan immoo halluu wayii quba ishee irratti dibdee jirtii maaliif akka ta'e naaf hin galle.

Suuraa kanarratti wanti argamu faayadha. Faayi kun warqee irraa kan hojjetamedha; maaliifi sababni isa halluu warqee fakkata. Faayi kuni faaya afuridha; suuraa kanarratti kan mul'atu. Suuraan kun wanta guraacha irra kaa'ame jira. Kan harkaatimo kan qubaati?

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mucaayyoo midhaan keessa hubaa guuraa jirtudha. isheenis wandaboo uffatte jirti. dabalatanis immo rifeensa ishee iddoo lamattidha kan isheen godhatte jirtu. kan bira hodhaa qabatte jirti. millii ishee kophee kaawwatte hin jirtu. maaliif kophee hin kaawwanne milla isheetti?

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun, suuraa daa'imaa dha. Daa'imni kun rifeensashee guduruu dha kan guddifattee jirtu. Rifeensi guduruu kun baay'ee xuraa'ee jira. Akaasumas immoo, fuulashee irratti godaannisi wayii jira. Kan biraan kolfaa jirti daa'imni kuni. Maal ilaalaa jirti daa'imni kun?

Suuraa kanarratti kan nu argaa jirru, daai'ma xinnoodhaa, daai'imichis immoo rifeensa isaa aaddatee jira. Tuutiyyee jedhama akka aadaa arsiititti rifeensa akkasitti gaafa muratanii . Mucaan kunii, suuraa ennaa ilaalu aaree jira fakkaata , uffatni isaa illee ciccitaadha ,mucaa hiyyeessaa fakkaata. Maal laalaa jira mucaan Kun?

Suuraa kanarratti kan argaa jirru raafuudha asirratti kan argaman keessa kaarooti dinnicha fi corqaadha. Isaanis qooda qoodadhan kan isaan kaa'aamani jiran.

Suura kana irratti kan argaa jirru bosonadha. Bosonichis ammoo bosona Yaayyoo fakkaata. Sababni isaan baay'ee kan walitti dhidhiphatee jiru yookaan ammo rukkatee jirudha. Kan biraan ammoo bineensadha kan argaa jirru. Garuu bineensa tokko qofadha. Maaliif bineensi tokko qofaan mul'ataa jira?